toogu yu nooy yu doumu taal ni tag ci ngegenaay yu nete ak bulë mu jàakaarleeg buntu ni daf ci rido yu weex buntu bi weer la yange seen ci biti nég bi ñun ko pintur pintur bu nete.

palaac su jaayukaay toogu ak lal. Toogu yi ñi ngi am koloor bu sungu ci bukki ñu teg ci ay ngeginaay yu ndaw. Am na bu sungu i bukki, am na bu weeh, am ay tupp tupp yi sungu ci bukki. Am toogg yu doomutaal, am ay lal ci ganaaw ak armon. Am ay taabal ak koloor yu bari yu bokkut ay toogu.

Sungux pur defar kanam, sungux pur jekk jekkal kanam , sungux bi minga am kulooru sung ca bukki. Ni teg paket bun tigaloon pot bi bu boorab, pot bi dafa menn duumu taal, paket bi minga am ay bind yu ñuul ci kawam.

Ay macin yun tegelante macin yu nu roowul amna bula amnah bu sunguffi buki amna bu ñyuul ñu teg lante leen amna bi wone ay bind ci biiram am yi lamp yi di taal ay lamp yo konk am ay bësekaay yi weex yi am ni bula ak konku.

pot buñu dafar tek ko pur rafatal pot bi ci boppaom mungi am kuloor bu weex ci kaw pot bi muñ ci def ay tup tup yuy singom yu weex yu ñyuul ak y sunguf ci bukki ci pot bi ci boppam nungi def ay tontoor yu singom yu weex yi sunguf ci bukki yu nete.

etaas bu nekk ci pejdi yoon am ay bunt bor buntu yu bula am ay palanteer ci kana moom ay auto ngi daw ak boroom welo am kuy dox ci kana moom kaalawu kaalagu bula

Etaas buñu penturr pentur bu doomu taal menni manga seen ci kana mam am na oto mo am benn tablapi buy yéebaane teyko ci kana mam ñu def ko pentur bu xonko mo am buntu bu bulë bu ngande ñu miire ko miire bi am ay weñ.

Palaas su jaayekaay li gëna fast liñuy jaay bool aki kopp amti caas. Booli, booli yu weeh caas yi amna yu bulo, amna honku, amna ñeeham sëb wu sento dew seen ay pot yi ñuy jaay rangsaleko ci beneen boor bi.

Ndajeem ni ñu bari, ñi nekk ci suuf, ñi nekk ci kaw ay auto, ñu bari bari ningi jàmbarlanto ci kaw auto bi, di yuuxo wala di tacco, ñi nekk ci suuf ñi ngiy tàcco di reetaan.

Raaya bu am color bu werta nate xonko mu am biddu bu werte ci digg nate bi raaya bi më ngi taxawal raaya senegal.

Peeru dàll bu ñuul, bu nu perr leh. perr yi mungi am lu bulo, yu vert, yu oranc mu ham mbatumu leere. Dàll yi loho laleñ ko defa ree.

Pichi muñyuul am lu weex ci mbagga yi ak ci ron mdaqu bi nin ko ngëpp ci loxo jàpp ay tankam ci kaw buri ningi amla konxo ci ron gimin gi mingi am lu weex.

Keur guñ tabax etas etas bi mogi am koloor bu sëngu ci bukki palanteer am na neenta am buntu boxonko ci suuf am ay weer ci digg bi.

Mësin bu weeh nu tekk ko ci kaw taabl mu am ay bind. Am benn butom bu vert. Ci peggam mu ngi am kartoŋ ak benn butel lu dew. Ci ronam mu ngi am lu melni buntu fu nga mëna denci ay baga.

Xale bu jigéen bu sol robb bu guddu ak loxo yu gudd ci kaw ma ngi tiing am ay per ci suuf mangi fireeku am ay manyeer.

Saag buñu defaree wags, pisi wags, wagsi bi mi ngi am kuloor bu suguusi bukki, am kuloor bu bula, bu weex ak bu orange, ak bu ñuon mu am loxo.

Nataalu góor ak jabaram ak ñaari doomam, gór gi mungi sol mbub bu weex moog jabar gi ,xalabi góor bi mungi sol mbub bu xongk, xala bu jigeen bi sol mbubu bu singom, am bind yu tiim seen bopp yi, ci suuf am meni bitik xaalis oto ak kër.

Nataal bu am bind yi weex, nataal bi ci bopam dafa bleu, mu am ay dehsen ci kawam, def ci gaindeh, gaal, nju bindi ci Gambia police force.

Këytu hebaar bu weeh am bindi yu honku, am ñaari nataali góor bu gëna fos. Góor gi ci kanam mungi sol bulo bahah haftaan ki ci gënna sol semis bu nete. Am na ay nataal yu nekk ci kaw, ñaari góor ñaari jigéen. Këytu hebaar bi nak mu ngi tuddu da standard.

Néggu dalal gan am ay toogu am taabul ci digg bi toogu yi ningi am kuluur sungu ci bukki taabul bi kuluur bi ñuul toggi yaangi am ay ngégenaay ci kawam négg bi amna ay palanteer.

Ay xala yu góor yiy jongante ci wàllum tàggat yaram di cupe, kenn ki mu ngi sol mbububu xonko tubay bu bule mbubbi ci ginnaaw. Mingi am bind yu weex, kenneen ki sol yëre bu weex ñu bind ko bind bu wert ci ginnaaw, keneen ki tamit nuun ci kanam mangi am y werta ak lu weex.

Natatu bu waw natëtu buñ weer bam waw def ko ci palaat giwone kuluuru su ngu ci bukki ak doomu taal bu jaxa soola.

Mësinu lëggéeyu kaay lëggéey yu diis masin bi mëngi am koloor bu nate ni bind ci bindiy weex masin bi mënnay tibbu mënnay bës mënnay wang.

Peeru jaaru noppu peeru jaaru bi wiis la mu am ay peer yiy melax-melaxe am na clóur yu bare bari kulor yu dañ jaxasoo werta ci ngom weex bola.

Ndonga daara yi jànge, ñu ngi sëgg ci seeni kayit, seen jàngalakat bàng taxaw seen kanam, sol sipu bu bula, mbubu bula am rëdu yu weex, ngëp benne muswaar teg si kayit gimiy jàngale xale yi, xale yi seen ganaaw mingi am ay binde, xale yi ñingi sol ko ne ak yere bu nuroowut ak kenen.

Xalee bu jigéen bu latta ay mees yi diji arrange ko ci diji bopa bi sol rob bu bulo bu amut loxo ci kanamam ñun ci binda Miss West Africa International ci gannaawam ñun ci def marke boi wone bi mooy marke Africa am ay draaya yi neka ci gannaawam.

Ndawi góore yiy tàggat yaram, ñi ngi lal lu menni basaŋ, bu ñuul tëdd ci di joga ka toog, wéru ci lu menni ngeginaay bu mbokk, ñëm ñep ñingi sol mbubu bu werta ak tugey bu xonxu.

Nataal bu am ñetti koloor, koloor bu deretu haj ak koloor bu weeh ak koloor bu ñuul. Ñataal bi nag ñung ko haajalo ci pegg bi. mooy koloor bu weeh bu hem cëla kolóoru dereti haj bi kumansey.

Nataal bu bula, melni dañ ko wërale, ci digg bi am benne binde bu weextal, binde bi dafa melni bante bu guddu ñu daggaat ko ci digg bi, muy wone màndar ga facebook.

Keytu xibaar bu weex am bind yi xon xo am nataal ba ci gëna fos di nataalu góor gu sol yëre ñi aar réew mi yëre bi më ngi am werta am sungu ci bukke nib am mins bind yu weex gór gi dafa ndel mu am mostas.

Palaatu lekk, lekk gi ñyebbe la buñ baxal defal ko sooci boppam bu xonxo. Fiiriir jën tekko ci boor bi, ci soos bi, nyungsi tëmbal benn doom mi kaane yépp ñi boole ko tekko ci benn palaat bu weex.

Auto bu gudu bu epp ay bagaas, bagassi nak yu bari la, ying murr ak njaari karton yin murrut, karton mungi gudu, njung lehn takkue ay boum, autoh bi ci kanam dafa weex, ci guddaay bi mu am weex ak honhu.

Ay boolu lekk lekk sucar amna panket amna fataaye amna lu menni biskit ni def salaat ak nen bung faraaye.

Teerë jàngo nasaraan. Teere re mënga ankoloor yu ñuul ci kaw cetle mënga ankoloor bu bula ni bind ci bind yu weex. Ci cet bi ci suux manga ankoloor bu weex ni bind ci bind yu bula teer bi ci boppam nim ci bind mathematiks ak stendek praktikal bokk.

Ab màndarga buñu rëdd wëraleko kuluuru sungu ci bukke, tag ci kulour bu weex, ci digg bi am kuloor bu xonxu, ci ronam, ambu bula, pegg ye am bu werta, ñu binde ci Gàmbya Football Association, siron bula bi ñun ci rëdd jiit, si ron jiit ji ñu binde ci kuppe.

Néegu etas bu am kulooru su ngu ci bukki , ci suuf mi nga am bunt bu yaatu, ci néeg bi ci boppam nin ci tay bind yu ñuul. Bindy mi ngay wax school af medecine an ali hell sciences.

Butel naan bu sedde bu tel bi naan bu sine ma nga ame kolooru soranse ni bind ci bind yi werta bi def ci ay natal bu am soranse ak pom ci bind yi mu nga wax coktel de fru.

Ay ndaw jigeen yuy fechi sol seeni sër yu ndàw ak mbubb yu ndaw ki nekk ci kanam ngi sol yerey weex ni desen ci konk weex bu la weex werta mu def ay per ci mbaggami yu baatam bi ak ci boppam bi ñyaar ni ci gannaa noonu waaye seen yirey koloor yi bokku.

Ay buteelu lem yiñ rang sala lem ngi mu ngi am kulóoru su ngu ci bukki ci kaw buteel bi nim ci tay kayit bi mungi am ay kulooru amna kulooru nete xonxu werta ni bind ci bind yu weex bind bi mu ngi wax piyo honi.

Keyitu xebaar bu am bind yu bare yu bokkul ay culor, yu nuróowal. Amna xonxo, amna werta, am na bula, am na ñeexam sëp. Amna ay nataal yi ci nekk, amna ku góore ku sol lu nul ak lu weex am jigéen ju sol lu bula musooru.

Xale bu góor bu sol mbeseng, kaftan bu nyekham sepp. Mungi sol dall yu werta takk montor, sol ay lonet.

Dëkkuwaay ci teeru bi, ay etaas, jumaa, ay garab yu bare bari, etaas bi bune am na xëdd bu nurewud ak moromom, am na xonxu, werta, ak sungu ci bukki.

Peeru jaaru noppu wala longlong jaaru bu rafet am ay per per yu bokkul kulóor peer bu xonko bu bula bu werta bu singom ak bunate jaaru bi wiis la.

Kër gu ñuy tabax bareegu, bi nekk etas, beneen bi nekk néeg wala mangasin, ci kanam, mësin bi jaxa sa sima, betoong buñ jóor, ñaari puspus, ak barigo.

Keytu xibaar bu am nataal yu bare bari ak bind yu bari bokk amna nataali góor amna nataali jigéen nataal bu ci gëna fos jigéen la mu ngi sol mbobb bu weex lettu mu dem ci ganna am ay bind yu xank am bind yu bula am yu werta keytu xibaar ba ci boppa mu ngi tuddu point.

Këytu xibaar biñ-bd bind yu sew, ak yu dijj. Am ay nataaluy góur, nataal juróom ñaari góor. mu wër ci digg bi am bind bi xonx, ci kaw këyitu xibaar bi, nin ci bind di republik.

Teereh jàngu nasaraan bi doh ci wàlum kalken. Teereh bi më nga ame kuloor bu ñuul. Ci kaw kuloor bi më nga am koloor yi jàqhaso fuf. Amna ñeeham sëp, am na vert ñung ci bindi, bindi yu weeh. nu bindi sinè new general mathematic school.

Ndaw su jigéen bu tubaab, taxaw ci wetu tabla xibaar, wala tabla yéebaane, tabla bi mingi am binde yu ñuul, ñu pentur ku pentur bu weex, ndaw ci tubaab bi mungi sol yéré yu ñuul, tubey bu ñuul, mbubu bu ñuul ak lonet yuy ñuul.

Pégg yoonu tali, ato bu taxaw ci pégg yoon wi, am ay auto yuy daw ci kanamam. Ci pégg ato bi mungi am étaas, etaas bi mungi am ay bagaas ci buntu bi.

Tabla yéebaane bu werta, am binde yu weex, am ay nataal, ci ronam am ay ñax, ci gannawam tamit noon, am ay garab, binde yeñ binde ci tabla bi, lu ci gëna fees monki paak.

Tabla yée baane bu ndaw, ñu defere ko bant, nu lonk ko ci kaw bant, lonke ko ay cenn, taxawal bant tek bant ci kawam. Lonk cenn gi ci kaw bant yi, bind ci bind yu sungu ci bukki, bind bi mu ngey wax welkom tu montaana.

Bool bu ndaw def ndox, bool bi boolu weer la, ñun ko tek ci kaw taabal, ci ganaawam am na tabax buñ pentur pentur bu weex, bool bi booreen xool kuluram kom doomutaal.

Ndaw ci jigéen bu sol tubey ak yërë daggit, am loxo bu guddu, tubey bi dafa fureeku, sol daale yu weex, kaala gu xonxu ak sàg gu xonxu, takk jaaru baaraam ak montor.

Ñetti doomu jaabare, ñu tekko chi palaas bu weex, jaabare bi doomi dañu xawanuro kompatas, ci kaw yaram wi mingi ame kulóoru sunguci bukki.

Ndaw ci jigéen ci sol robbo borode wi ten loxo yi fireeku mu def ay wee def rusa jël loxam tekko ci baatam benn bi ci biiram mu def tekk.

Xale bu góor buy def wàllu tàggat yaram, tek cuppe bi ci kanamam, sol daale yu xonxu, kawas yu weex ak werta, tubay bu bula, mbubu bu xonxu, am raaya Gambiya, di waaja ñuw duur kuppe bi.

Raaya bu am lu xonxu, ci pegg bi am nete, ñuul ak biddiw bu weex ci digg bi, raaya bi mu ngay taxawal réew muñ naan Timoo Leste.

Keyitu xibaar buy wone ay binde yu xonxu, ak ay binde yu ñuul, ak ki nataal, nataal bi gëna fes ci nataal yi, goor la, bu sol xaftaan bu weex ba pare di muuñ.